Ashandi emuzvipatara mumakirinika nendau dzinobetserwe vantu vanorwara anokuridzirwa maningi kuti apfeke zvivharamuromo nezvivhara nyara kana echishanda nekubetsera antu anematenda anotapuriranwa mumhepo.

Muntu weshe akuru adodori aisa aiswa chembere neharahwa ano kurudzirwa kuenda kuzvipatara kobairwa mitombo neku donhedzerwa mitombo inodzivirira matenda anot apurirwana.

Vashandi vekubazi rezveutano vanokurudzirwa kuti vapfeke hembe dzekuvhara miro nekuvhara nyara kana veishanda neantu anenge anematenda anotapurirwana vasabatwawo ngemukhuhlani yona iyoyo.

Anamai ane ana atotori, anokurudzirwa kuenda neana awoyo kuzvipatara nekumakirinika kooti anayo avhenekwe nekujungwa mitombo yekudziirira matenda anotapurirwana.

Vashandi vekubazi rezveutano vamamukoti nemadhokodheya vanokurudzirwa kupfeka zvivharamuromo nezvivharanyara nezvipepa zvinovhara mwiri weshe, kunyanyisa veishanda naantu anenge aine zvirwere zvinotapurirwana.

Ana atotori achangobva kubarwa neana atotori atikurei nyana anofanira kuendeswa nana mai awo kuzvipatara kana kumakiriniki kodonhedzerwa nekujungwa mitombo yematenda ano tapurirwana.

Kuvantu vanoshanda nevarwere vane matenda anotapurirwana kunyanyisa ana mukoti nemadhokotera vanokurudzirwa apfeke chivharamuromo nezivhara nyara kudzivirira matenda ayaa kuti asatapurirwana .

Vashandi vekubazi rezveutano nanamukoti nemadhogodheya vanokurudzirwa kuti vafunde vantu maererano nezvirwere zvinotapurirwana kuti antu asabatwa nazvo zvirwere izvi.

Vashandi vekubhazi rezvehutano munyika yedu yeZimbabwe vanokurudzirwa kuti kana veyinge veyishanda nematenda anotapurirwana, vanokurudzirwa kupfeka zvivharamuromo, nezvivhara nyara, nezvivhara mwiri weshe kuti vasatapurirwa matenda aya.

Anamai ane ana atootori, nemunthu weshe pashi reshe tenderere, anofanira kutoenda koovhenekwa, nekujungwa nekumwiswa mitombo inodzivirira zvirwere zvinotapirira zvinobata anthu.

Vashandi vekubazi rezvehutano vana mukoti madhokodheya vanovabetsera vanofana kupfeka zvivhara muromo nehembe dzinovhara nyara nemwiri weshe kana achishanda neantu airwara zvirwere zvinotapurirwana.

Vashandi vekubazi rezveutano, madhokodheya ana mukoti neantu anenge eiabetsere mushando, anokurudzirwa kuti apfeke hembe dzinovhara mwiri weshe, nezvivharamiro kana nezvivharanyara, kana veishanda neantu afa nematenda anotapurirwana.

Munyika dzeshe pashi reshe tenderera vatungamiriri vezvekubazi rezvehutano vanokurudzirwa kuti vaite gungano veireketa maererano nezvehutano huisa hwematenda anotapurirwana.

Mvura yaka chena mutombo antu ano kurudzirwa kumwa mvura yakachena kwete kumwa mvura yepa zvinyuka zvisina kuvharwa neye mu madhamu ne muma nzizi antu ano kurudzirwa kumwa mvura ye muzvinyuka zvaka vharwa ne muzvi bhorani.

Mundu weshe kunyanyisa ana atotori ari padambudziko rekubatwa ngezvirwere zvinotapurirwana. Ana atotori anokurudzirwa kuti ayendeswe kuzvipatara kodondodzerwa mukanwa nekojungwa mitombo wekudzivirira matenda wona awayo.

Muntu eshe akuru, adoko, aisa neaiswa anokurudzirwa kuti aende kuzvipatara kana nekumakirinika, kojungwa mitombo yekudzivirira matenda anotapurirwana.

Vafundi vafundisi nevashandi vekubazi rezveutano, vanokurudzirwa kuti ahambe ndau dzeshe, eibetsera nekufundisa nekureketera antu, maererano ndezvematenda aanotapurirwana.

Vashandi vekubazi rezvehutano kunyanyisa nanamukoti nemadhokodheya anokurudzirwa kupfeka hambe dzokuvhara miro kuvhara nyara zvinovhara muwiri weshe kana vachishanda nemunhu anedenda rino tapurirwana.

Muntu weeshe akuru naadoodori anokurudzirwa kuti aende kuzvipatara koovhenekwa nekoojungwa mitombo yekudzivirira matenda anotapurirwana akaita sematenda emhezi kana matenda eCOVID 19.

Muntu weshe pasi reshe tenderere ano kurudzirwa kuenda ku zvipatara neku ndau dzino betserwe anhu anorwara ko vhenekwa neko jungwa mitombo yeko dzivirira matenda ano tapurirwana vashandi veku bazi rezve utano vano fanira kupfeka hembe dzeku vhara ku tapurirwana kwe zvirwere izvi.

Madhokodheya naanamukoti muzvipataramwo umwo, vanokurudzirwa kuti vashandise chivharamuromo kuvhara miromo yavo nezvivharanyara kuti vadzivirire kubatwa ngematenda anotapurirwana.

Ikodzero yemuntu veshe pashi reshe tenderere kuti amwe nekushandisa mvura yakachena. Hurumende inofanira kuakira antu ashe pashireshe tenderere munyika yeshe zvibhorani nezvinyuka zvinovharika.

Ikodzero yemuntu veshe pashireshe kuti ange aine ruzivo vezveutano. Mutoro vehurumende kuti uendese ashandi ayo kobetsera nekufundisa antu maererano nezvehutano mundau dzeshe.

Vantu veshe pashi reshe tenderere ikodzero yavo kuti vamwe nekushandisa mvura yakachena inobva pazvibhorani nepatsime yakakonywa kwete kumwa mvura yemumadhamu nemumarwizi yakasvipa.

Ikodzero yemuntu weshe kuti ange eishandisa mvura yakachena inobva muzvibhorani nezvinyuka zvakavharwa kwete kumwa mvura dzemuma dhamu nemuma nzizi nemuzvinyuka zvisina kuvharwa dzinokonzera mikuhlani yakati kutii.

Ana mai ane aana atootori neana ati kureyi nyana anokurudzirwa kuti aende kuzvipatara nekumakirinika neku ndawu dzinobetserwa antu anorwara kuti afundiswe maererano nezveutano hwavo nezve zvana zvawo.

Ikodzero yemunhu weshe, mutoro wehurumende kuti munhu weshe ange ari padhuze nechipatara kana nekiriniki, saka hurumende inofanira kuaka zvipatara makirinika nezvipatara zvakawanda mundau dzeshe dzakatikomberedza.

Ikodzero yemuntu weshe mukuru neadoko kuti ange ane hutano hwakanaka ibasa rehurumende kuti ibatsire muntu weshe anonga eirwara nekuvheneka nemuntu weshe asati arwarapi.

Mvura yakachena mutombo. Muntu weshe pashi reshe tenderere, ikodzero yake kuti amwe mvura yakachena .Mvura yakachena inowanikwa muzvibhorani zvakavharwa ,nezvinyuka zvakavharwa, kwete yemurwizi nemumadhamu.

Vatungamiriri veku bazi re zveutano vano kurudzirwa ku ungana gore rega rega vei taura maererano nezve utano kuti vobatsira sei antu anenge eyi rwara mu mandau ne mu miganga yaka a poteredza.

Gore rega-rega atungamiriri ekubazi rezveutano pashi reshe tenderere anokurudzirwa kuti aungane eitaura eirumana nzeve maererano nezvematenda anenge anesa kwemene.

Ikodzero yemuntu weshe mumiganga yeshe, mundau dzeshe, pashi reshe tenderere kuti muntu ange eiziya zvezviro zveshe maererano ngezveutano. Mutoro wehurumende kuti ufundise antu zvirozvi izvi.

Kumamusha kunyanyisa antu amweni anohamba mimango mikurutu veienda kumakirinika nekuzvipatara azvisizvo zvinofanira kunga zveiitika zvirozvoba, hurumende inofanira kugadzira zvipatara zvakawanda.

Ikodzero yemuntu weshe kuti kana einge arwara arapike mutoro wehurumende kuti ugadzire zvipatara nemakiliniki akawanda kundau dzeshe kuti asa hamba mumango mukurutu.

Ikodzero yemuntu weshe kuti ange eiziya zviro maererano nezveutano mutoro wehurumende kuti iendese vantu vanohamba veifundisa antu mumambatso maererano nezveutano hwavo

Vatungamiriri vekumapazi ezveutano nyika yeshe, pashi reshe tenderere, vanokurudzirwa kuti vaungane veipanana mazano nekurumana nzeve maererano nezveutano kuti kwaanobva kwaoyo kumuganga antu asabatwa ngemakhuhani eshe eshe.

Utano hwendxondo hwakakosha kwemene .utano uhu hunofanira kuchengetedzwa ngemunhu wese kana asangana nechipingamupini unokurudzirwa kuti atsvake muntu wekureketa naye kuti zvisavhiringidza utano hwake hwendxondo.

Utano hwendxondo kana kuti utano hwepfungwa utano hunofanira kukosheswa kwemene. Vashandi vekubazi rezveutano nekubazi rekugarisana neamweni zvakanaka rinofanira kuhamba veifundisa antu maererano nezveutano hwendxondo.

Utano hwendxondo kana kuti utano hwepfungwa hunofanira kukosheswa kwemene. Muntu weshe akadzi nearume adoko neakuru anofanirwe kuende kuzvipatara nekumakirinika kovhenekwa koona kuti ndxondo dzao dzichiri kushanda zvakanaka ere.

Hutano hwengonxo utano hwakakosha kwemene mazuwa anyamashi kwane matenda engonxo akati kuti antu anokurudzirwa kuenda kuzvipatara nekundau dzinobetserwa antu kuti avhenekwe ngonxo dzawo dzichakati hwe ere.

Kurwara kwendxondo mazuva anyamashi kwatekeshera kwemene antu akuzongokuerekana oto bhema mbanje nekumwa zviro zvinodhaka nenyaya yekurwara kwendxondo, antu anokurudzirwa kuenda kovhenekwa.

Utano hwendxondo utano hunofanira kuchengetedzwa kwemene kana muntu einge ane dambudziko riri kumunesa unokurudzirwa kuti atsvake muntu ane unyanzvi unomubetsera veireketa maererano nedambudzikoro.

Utano hwendxondo kana kuti utano hwepfungwa utano hunofanira kukosheswa kwemene. Vashandi vekubazi rezveutano nevashandi vekubazi rezvekugarisana neantu zvakanaka vanofanira kuhamba veifundisa antu maererano ngezveutano hwendxondo.

Utano hwendxondo hunofanire kuchengetedzwa hwemuntu weshe akurutu neadodori nekuti mazuwa anyamashi, kwaane zvirwere zvendxondo zvaakushaishira ndaramo nemagariro eantu mumigangayi.

Ibasa remuntu weshe pashi reshe tenderere, akurutu neadoodori kuchengetedza nharaunda nemuganga watinogara. Kuti urambe wakachena, pasina marara, mbuti dzeisimwa.

Makirinika, zvipatara nendau dzinodetserwa arwere dzinofanira kunge dzirindau dzakachena dzakashongedzwa zvakanaka dzine maruwa anoyevedza neshango rakacheklwa kuita kuti padziurwe zvirwere zvinokonzerwa ngeutsvina.

Makirinika, zvipatara nendau zvinobetserwa antu anorwara dzinokurudzirwa kuti dzinge dziri ndau dzakachena, dzakakorobwa dzisina tsvina kuti zvirwere zvinotapuriramwa zvirekere kutapurirwana kuantu.

Muntu weshe akuru adoko aiswa neaisa anokurudzirwa kuti muntu aende kuzvipatara nekundau dzinodetserwa anhu kuvhenekwa maererano nezveutano nekujungwa mitombo yekudziirira matenda.

Muntu weshe, arume neakadzi akuru naadodori anokurudzirwa kuti aende kundau dzinobetserwa antu ngezveutano nekumakiriniki kovhenekwa kuti havana ere, matenda nekujungwa mitombo yekudzivirira zvirwere.

Mundau dzinobeterwa antu anorwara nemuma kirinika anamai anofanira kuenda neana avo eivovhenekwa ndiana mukoti nemadhogodheya, veifundiswa maererano nekubata ana zvakanaka.

Ndau dzekubetserwa antu nemakirinika kunyanyisa kumakanyiyo zvinofanira kuwedzerwa kuti dzeiende peshe-peshe ngekuti anhu azhinji arikuhamba mimango mikurutu veienda kobetserwa kumakirinika.

Muzvipatara nemakirinika nendau dzinodetserwa andu anorwara dzinofanirwa kunge dziri ndau dzine utsanana kuitira kuti matenda asatapurirwana kubva kune amweni andu kunda kuneamweni andu

Mundau dzinobetserwa antu anorwara nemumakiriniki munofanira kunge muchichengetedzwa mwakachena kuitire kuti musatapurirwana zvirwere zvinoda pane tsvina zvakaita sekorera.

Ndau dzinodetserwa anhu maererano nezvehutano, nemakilinika dzinofanira kunge dziri ndau inoyevedza, ndau dzakashongedzwa ngemaruwa nemasora akachekwa zvakanaka ,irindau yakati hwee.

Muzvipatara muma kirinika nemu ndau dzino betserwe antu kuno kurudzirwa kuti dzinge dziri ndau dzaka chena dzakati wetu dzaka chekererwa shango ne maruva dzaka nongerwa marara kuti pasa tapurirwana zvirwere .

Muzvipatara nemumakariniki nemundau dzinobetserwa anhu anorwara munofanira kunge muine mubhedha yakapfawirira nemachira akachena antu anenge eirwara afunde eirapika kuti apore.

Muzvipatara nemundau dzinodetserwa antu anorwara panofanira kunga pane motikari inotwara antu anenge eyirwara kubva kumizi dzawo kuendesa kuzvipatara kana kubva kuzvipatara kuendesa kunezvimweni zvipatara.

Mundau dzino detserwa arwere mu makirinika nemu zvipatara munofanira kunge muine mi fananidzo zvakanyorwa mu madziro kuti antu anenge eirwara ne antu anonga aperekedzana anorwara aerenge afunde nge zveutano.

Mumakirinika nundau dzinobetserwa antu anenge eirwara anamai anokurudzirwa kuendesa zvana zvawo zvitotori kojungwa mutombo yekudziirira matenda nekuvhenekwa zvirwere.

vashandi vemumakiriniki nemuzvipatara nemundau dzinobetsera arwere vanofana kuva vari vantu vakafunda mabasa avo vakamakwenenzvera neunyanzvi kutii vabetsere antu zvakati morwo

Mundau dzekubetsera antu anonga eirwara, mumakirinika nemuzvipatara, munokurudzirwa kunge dziri ndau dzakashongedzeka, ndau dzinoyevedzwa, dzine maruwa, neshango rakachekererwa zvakanaka.

Makirinika nendau dzinobetserwa antu anenga eirwara dzinofanira kunge dziri ndau dzakachena dzinoyevedza hurumende inofanira kuvaka ndau dzakadaro ngeidzodzo mundau dzeshe dzeshe.

Muzvipatara nemundau munodetserwa antu anorwara vashandi vanodetserwa kuti vatange kudetserawo antu akaremara neantu akuru anenge achembera Sean mbuya edu nana sekuru.

Muntu weshe kunyanyisa antu akurutu chembere neharahwa anokurudzirwa kuti aende kuzvipatara nekumakirinika kovhenekwa kuona kuti ropa richiri kuhamba zvakanaka ere mutsinga.

Ana mai ane ana adodori neana atikurei nyana anokurudzirwa kuenda nawo kuzvipatara nekundau dzinoenda kubetserwa antu kuti vaende kobetserwa nekuvhenekwa ndiana mukoti nemadhokodheya nekujunga mitombo yekudzivirira matenda.

Muzvipatara, mumakirinika nemundau dzinodetserwa antu anorwara munokurudzirwa kuti munge muine mibhedha ngemakumbezi zvakachena, zvakanaka kuti anenge eirwara aonekwe kuvata pakati moro.

Munthu weshe anthu mukuru neadodori pashi reshe tenderere mumiganga yeshe ikodzero yake kuti ange eiziya zviro maererano nezveutano ibasa rehurumende kufundisa vanthu.

Muntu wehse akuru neadoko, atsvuku neatema anofana kufundiswa mayererano nezveutano. Muntu weshe unofanira kunge eiziya kuti ntiyi dzake nemabazi ake emwiri wake anoshanda sei.

Ana echikoro anokurudzirwa kuti afundire zvifundo zvesaidzi kunyanyisa maningi kuti owanikwa achishandawo vari madhogodheya nanamukoti veyirapa vandu muzvipatara zvedu zvoizvi.

Muntu weshe pasi reshe tenderere uno kurudzirwa kuti ange aine ruzivo ma ererano nezve utano hurumende ino fanira kuendesa vantu mu ndaraunda nemu miganga vano fundisa antu maererano nezve utano.

Vafundi vekubazi rezveutano vanenge veifunda kuti vazoita madhogodheya nanamukoti, vanofanira kufunda nesimba veifundiswa nevantu vaneunyanzvi kuti vazodetsera, antu anenge eirwara zvakati mhoryo.

Atungamiriri ekubazi rezveutano anokurudzirwa kukurudzira antu ekubazi rekwavo ana mukoti madhokoteya nevafundi vezveurano kuti vahambe veifundisa antukadzi maererano nezveutano hwavo .

Mikhuhlani yakaita semarariya inokonzerwa ngekurumwa ngenhunga inenge yaruma umweni muntu unechirwere chemarariya. Antu anokurudzirwa kuvhara mafafitera awo zuwa risati ranyura kudzivirira ntunga kupinda mumhatso.

Chirwere cheshuga chirwere chanesa maningi mazuwa anyamashi, chinokonzerwa ngekurya chikhafu chinotapirisa kwemene, anthu asimazohambi-hambi eitwasamura mwiri, munthu weshe unokurudzirwa kuti achenjere chirwere cheshuga.

Bazi rinoona nezveutano hwevana atotori pashi reshe tenderere rinokurudzira kuti ashandi neafundi ekubazi rezveutano afundise muntu weshe maererano nezveutano.

Ikodzero yemuntu weshe, pashi reshe tenderere, ayungu ne atema kuti muntu aziye zviro zveshe mayererano ngezvewutano, muntu kuti matenda asatapurirwana akawanda.

Muntu weshe akuru neadoko anokurudzirwa kurya chikafu chine utano chikafu chakawanda mavheji chikafu chine mbeu chikafu chine mashizha nenyama zveshe chikafu chine utano.

Zvipatara nendau dzinobetsirwa antu anorwara zvinokurudzirwa kuti zvinge zviine mabazi akasiyana-siyana rinodetsserwe antu rakaita sebazi rezvirwere zvinotapurirwana, bazi raanamai anoda kubara, nebazi reantu echirume neechikadzi zvakasiyana.

Muma kiriniki nemuzvipatara munokurudzirwa kunge muine mubhedha yekuatira yakanaka nemumakumbeza akachena kuitira kuti arwere aate pandau dzakachena dzisingakonzeri kutapuriranwa kwezvirwere.

Ndau dzinobetserwa anhu anorwara zvipatara nemakirinika dzinokurudzirwa kuti dzinge dziri ndau dzakachena dzakakorobwa ngemitombo inokorobweswa nekutsvairwa kuti pasakonzerwa zvirwere nekutapurirwa zvirwere.

Muzvipatara nemumakirinika munofanira kunge mune ndau yekuti antu anenge auya kobetserwa naantu anenge auya naantu anoda kubetserwa agare akamirira muntu wawo, eyirapwa nemadhokodheya nanamukoti.

Muzvipatara, mumakirinika, nemundau dzinobatsirwa arwere munofanire kunge muinemibhedha yekuti arwere anyatso kuata zvakanaka zvisingarwadzisi nhii nemushana kuitire kuti matenda awowo arapike zvakanaka.

Muzvipatara nemundau dzinobetserwa arwere, kunokurudzirwa kuti kunge kuine mibhedha nemakumbeze ekuwatira akati hwee , akati kuti ,kuti muntu weshe unorwara awate pakanaka eipora.

Muzvipatara nemumakirinika mazuwa anyamashi kwaane makombiyuta nemishini inoshandiswa kuvheneka nekuongorora maererano nezvematenda anenga einesa mazuwawo.

Muzvipatara nemundau dzinodetserwa antu anorwara Munofanira kunge muine mabazi nemabazi neantu anenge achdidetserwa zvitenda zvinoenderana nemadambudziko awo nekuti uri murume here kana kuti uri mukadzi zvakadaroko.

Muzvipatara mazuwa anyamashi munofanira kuwedzerwa ana mukoti nema dhokodheya anobetsere antu anenge eirwara kuti muntu weshe ange eibatsirwa nguwa iripo zvakati moryo.

Hurumende inokurudzirwa kuti iwedzere huwandu hwanamukoti nemadhogoteya kuzvipatara nekumakirinika kuti antu anouya eshe abatsirwe nemwazvo nguwa ichiripo.

Muzvipatara nekundawu dzinobetserwa vandu vanorwara munofana kugara makachena panofana kuiswa zvigaro zvokugara zvokuti andu akura ane ndawu yako orapwa neandu anenge akamirira anhu eyirapa awone pekugara akafaranuka.

Kuzvipatara nekundau dzinodetserwa antu anenge eirwara kune zvimishini zvinoshandiswa ndiana mukoti nemadhokodheya zvekuningira kuona kuti ropa richiri kuhamba zvakanaka ere mutsinga dzeantu.

Muzvipatara mumakirinika nemundau dzinobetserwe antu anenga eirwara munokurudzirwa kuti munge muine zvigaro zvekuti antu anenga akamirire kudetserwa agare naantu anenga akamirira antu anenga eibetserwa agarewo.

Vantu vanoshanda muzvipatara kunyanyisa madhokodheya nanamukoti nananyamukuta, vanokurudzirwa kunga vari vantu vakafunda mabasa avo ngeunyanzvi kuti vabetsere antu veishekererahe.

Muma kirinika munofanira kunga muine mabazi, mabazi zveiendererana nekuti muntu neurwere hwake hwakadini sokuti antu anenge akuwara ngenjodzi ne antu anenge aine mukhuhlani ino tapurirwana.

Muzvipatara nemukiriniki munofanira kunge muine mabazi nemabazi akasiyana siyana sekuti bazi raana mai ane mimba bazillion reakadzi bazi ravaisa nebazi revanezvirwere zvinotapurirwa zvakadaroko .

Makiriniki, zvipatara nendau dzinodetserwa antu anorwara dzinofanira kuramba dzakashongedzeka, dzakachena dzeipenya, kuitira kuti kusatapuriranwa zvirwere zvinotapuriranwa.

Hurumende dzinokuridzirwa kuti mundau dzeshe muganga eshe muiswe zvipatara nemakirinika kuti antu asahamba mumango mikurutu veitsvaka kuenda kopona.

Muzvipatara nemundau dzinodetserwa antu anenge eirwara anamukoti nemadhokodheya anofanira kuunganidza gungano reantu eiafundisa maererano nezveutano hweantu hwakanaka hunofana kunga hune ndaramo yeantu.

Muntu weshe mumuganga mumakanyi mwo anokurudzirwa kuti aende kundau dzirinodetsera vantu vanorwara nekuzvipatara kuno vhenekwa neku ningirwa nekujungwa mitombo yekudzivirira matenda.

Zvipatara makiriniki nendau dzinodetserwa antu anorwara dzinofanira kuva dziri ndau dzakachekwa Shango dzakatsvairwa kuti pasatapurirwana zvirwere zvinokonzerwa neutsvina.

Zvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa kumadhorobhayo kunotengeswa mitombo inorapa matenda eshe. Matenda asizi kujairikapi akaita segomarara neakajairika akaite semukuhlani wemundani nekurwadza kwemusoro.

Muzvipatara nekumakirinika nemundau dzinotengesa mitombo, munofanira kunga muine mitombo yeeshe inorapa matenda eeshe ,asizi kujairikapi neakajairika.

Vashandi vemuzvipatara, mumakirinika nemundau dzinobetserwa antu vanorwara, vanofanira kunga vari vantu vakafunda mabasa avo neunyanzvi hwakakwenenzverwa kuti vabetsere antu anenge eyirwara.

Muzvipatara mumakiriniki nekuzvitoro zvinotengesa mitombo. Munofanira kunga kuine mitombo yakasiyana-siyana, inorapa mikuhlani nematenda eshe-eshe akajairika neasizi kujairikapi.

Kune matenda ekuti kana muntu anawo awoneki ngemadziso, matenda anonga eida kutoita zvekuvhenekwa ngemadhokodheya kana ana mukoti. Kudzivirira matenda aya antu anofanira kurya chikafu chine utano.

Mazuva anyamashi kwane zvirwere zvanesa maningi zvakaita zvirwere zvekuwanda kweshuga mumwiri. Nechirwere chekuti hana inenge yeichaya maningi ropa reirumba mutsinga zvinonyanya kubata antu akuru neantu anobhema forya.

Mazuwa anyamushi kwaane matenda akawanda kwemene asingaoneki ngemadziso. Matenda aya anenge eitoda kuenda kuchibhedhlera kunondovhenekwa nemichini dzakagadzirwa ngeunyanzvi.

Vantu kunyanyisa vantu vakadzi, vano kurudzirwa kuramba veiyita mabasa ekuti nyama dzawo dzihambe hambe, kwete kuramba wakango gara pashi, nekuendazve kuzvipatara koovhenekwa kuzvirwere zvisinga oneki ngemadziso.

Mazuwa anyamashi madhokodheya nana mukoti vanofanira vari vanhu vakafunda kufunda kwemene kuti vakwanise kurapa anthu ane matenda asingakwanisi kuoneka ngemaziso pasina kuuraya anthu.

Mazuva anyamashi mumakirinika kunyanyisa muzvipatara zvikurutu, kwane michina yakagadzirwa ngeunyanzvi. Yekuvheneka matenda anonga ari mungazi nematenda enenge ari mukati munyama mumushuna asingaoneki ngemadziso.

Mazuwa anyamashi kwaane matenda akasiyana siyana amweni asikaoneki ngemadziso anondoda michini yakagadzirwe ngeunyanzvi kuti vavheneke mukati mwemushuna nemumakodo nemukati mwendxondo.

Muntu weshe akuru naadoko anokurudzirwa kuti afundiswe nekuenda kuzvipatara kovhenekwa kuti avana ere matenda asingaoneki nemadziso anenge ari munyama, mumabhonzo kana mukati mendxondo.

Mazuwa anyamashi kwane matenda akasiyana siyana asingaonekwi ngemadziso emuntu kwatonemichina yakagadzirwa neunyanzvi yekuvheneka, muntu weshe unokurudzirwa kuti aende kovhenekwa kuzvipatara.

Mazuva anyamashi kwaane matenda akasiyana siyana asikaoneki ngemadziso, matenda aya anokonzera zviro zvakawanda pamuwiri wemuntu, antu anokurudzirwa kuenda kovhenekwa nekopiwa mutombo kuzvipatara.

Muzvipatara mazuva anyamashi mwane mushini yakagadzirwa ngeunyanzvi yekuvheneka matenda asingaoneki ana mai ane mimba anofanira kuenda kovhenekwa peshe peshe.

Mazuwa anyamashi kwane matenda akawanda kakurutu matenda aya asikaonekwi ngemadziso, antu kunyanyisa antu asharukwa anokurudzirwa kuenda kumadhokodheya kovhenekwa kuone kuti avana ere matenda aya sedenda regomarara

Mazuva anyamashi kwane matenda aka siyana siyana asinga oneki nge madziso mu zvipatara mu zvitoro ne mundau dzino betserwa antu anorwara kwane mishina yaka gadzirwa nge unyanzvi yeku vheneka antu mutsinga nemu ndxondo musinga oneki nge madziso.

Mazuva anyamashi kwaane zvirwere zvakawanda zvisikaoneki ngemadzisopi madhokodheya nanamukoti vanovheneka muntu weshe unenge auya eida kuvhenekwa kuonekwa kuti aana here matenda aya.

Muntu weshe akurutu neadoko anokurudzirwa kurye chikafu chine utano anokurudzirwa maningi kurya chikafu chemashizha, chikafu chinobva mutsango nechikafu chinobva mumuchero.

Mazuwa anyamashi kwaane matenda nemukhuhlani asikaoneki ngemadzisoba matenda aya anenge achitoda kuvhenekwa muzvipatara nekuvhiiwa ndiana mukoti nemadhokotera achivheneka.

Mazuwa anyamashi kune denda ranesa kwemene, denda rinonzi denda reAsthma rinokonzera kushaya mweya wekufema, kukotsora nekurwadza kwepamwoyo nemapapu.

Mazuwa anyamashi kwane matenda akasiyana siyana asingaonekwi nemadziso emuntu mitemda anenge eida michini inovheneka nemukati menyama nemukati memakodo kuona kuti matenda aya Ari nepekari pemene.

Muzvipatara nemumakirinika munofanika kunge muine ndau inoita kuti mbatso yekuongorora mihlobo ngengazi dzavntu vanenge vachirwara kuongorora kuti chini chakonzeresa kuti mundani arware.

Muzvipatara nomumakirinika munokurudzirwa kuti munge muine ndau. Ndau inovhenekwa ngazi nemitundo kuonekwa kuti hamuna zvirwere zvirimwo, nekuona kuti chakonzera matenda eanthu anenga eirwara chiini.

Mazuva anyamashi muzvipatara mwane mishina yakakwenenzwerwa ngeunyanzvi. Yekuvheka matenda asikaoneki ngemadziso anenge ari mumakodo, mutsinga nemundxondo dzearwere.

Muzvipatara, mumakiriniki nemundau dzinobetserwa arwere munofanira kunge muine mbadzo yekuvhenekwa kwesainzi. Kunovhenekwa mutundo, ngazi nemate kuona kuti hamuna here matenda.

Mundau dzinodetserwa anhu vanorwara ,muzvipatara nemumakilinika munofanira kunga muine mbatso yekuvheneka kwesayinsi kunenge kuyivhenekwa ngazi ,mitundo nempande kuwona kuti hamuna here matenda angaarimo.

Ndau dzinoita zvekuvhenekwa mutundo mate neropa muzvipatara kuona kuti amuna zvirwere ere munofanira kunge muine zvikaba kana zvigubhu zvekurashire marara kuti marara achona asarashwa peshe peshe.

Mazuwa anyamashi kundau dzinoonekwa anthu , nekuvhenekwa anthu nekuongororwa mitundo nengazi nemata avo kuti amuna zvirwere ere mishina yakakwenenzverwa yaakushandiswa mazuwa anyamashi.

Utano hwanamai anemimba neutano hweana atotori achangobva kubarwa neati kurei nyana hunofanira kuchengetedzwa kwemene. Antu aya anovanira kuenda kuchipatara nekundau dzinodetserwa antu anematenda kovhenekwa nekujungwa mitombo yekudzivirira matenda.

Utano hwaanamai anemimba nehweana atootori asati akurapi hunofanira kuchengetedzwa kwemene. Anamai anofanira kuenda neana awo kuzvipatara koovhenekwa ngema dhokodheya nekubairwa mitombo inodzivirira mikhuhlani.

Utano hwaanamai anemimba nehweana atootori achangobva kubarwa neatikurireinyana hunofanira kuchengetedzwa kwemene. Vantuwo awa vanofane kuenda kuzvipatara veifundiswa nekuvhekekwa maererano neutano hwawo.

Utano hwaanamai anemimba nehweana atootori achangobva kubarwa neatikurei nyana hunofanira kuchengetedzwa kwemene. Anamai anofanira kuenda nezvana zvawo chipatara kuoongororwa nekuvhenekwa ndiana mukoti.

Utano hwaanamai anemimba nehweana atootori achangobva kubarwa, anoyamwiswa neangoti kureinyana hunofanira kuchengetedzwa kwemene. Anamai anofana kuenda kuzvipatara koovhenekwa nekuvhenekesa zvana zvavo.

Utano hwaana mai nehweana atotori achangobva kubarwa neati kureyi nyana hwunofanira kuchengetedzwa kwemene anamai neana awawo anofanira kuenda kovhenekwa kuzvipatara.

Mazuva anyashi muzvipatara, nemuma clinic nemundau dzinodetserwa antu mwaane michini yakagadzirwa ngeunyanzvi yekuvheneka antu munyama nemuma bhonzo nemunwondo kuoneka kuti amuna here matenda.

Zvigero mareza tsono nemapanga zvinoshandiswa ndianamukoti nemadhokodheya pakuvhiya nekusona anthu anenge akuwara panyama nemukati zvinokurudzirwa kuti zvirambe zveichengetedzwa zvakati jekoo kuchena.

Zvigero tsono mapanga nezveshe zvinoshandiswa nana mukoti namadhokodheya muzvipatara kuvhiya antu anenge eida kuvhiiwa mishuna zvinofanirwa kugara zvakachena.

Zvigero , mapanga netsono zvinoshandiswa ndianamukoti nemadhokotera pakuvhiya andu anenge akakuwara kana anenge echida kubara nepandaa zvinofanira kuramba zvechichengetedzwa zvakachena kuti zvisatapurira zvirwere .

Muzvipatara mazuwa anyamashi zviro zvabaanaka kwemene kwaane mishina yakagadzirwa ngeunyanzvi yokuvheneka nekuongorora antu Anenge eirwadza kuti ari kupora ere.

Zviro zvinoshandiswa ndianamukoti zvakaita sezvigero, mapanga netsono zvinofanira kuramba zveisiiwa zvakachena kuita kuti zvisatapurira mikuhlani nematenda kuantu amweni.

Zviremba nana mukoti anoshanda muzvipatara anokurudzirwa kuti zvigero, mapanga netsono zvaanoshandisa pakuvhiya antu anenge eida kuvhiiva anenge ane matenda ari munyama, zvirambe zvakachena.

Mu zvipatara ne mu makirinika ne mundau dzino detsera vantu muno kurudzirwa mune zvi ma bhini zvino iswa ma jekiseni anenge ajungiswa antu ne magirovhosi anenge ashandizvisa tapurira mu kuhlani ne matenda aka wanda.

Mazuwa anyamashi kuzvitoro zvinotengesa mitombo memuzvipatara munoonekwa zvimushini zvakagadzirwa nenunyanzvi zvekuti antu anenge akakuwara nemapofu ashandise pakuhambisa.

Mazuwa anyamashi muzvipatara, nemumakirinika nemundau dzinobetserwa anhu anorwara, kwane zvimuchina zvakagadzirwa nehunyanzvi kusanganisira zvigaro zvinogarwa ngeantu anenge ane nhiyi dzisikazi kuti hwee.

Mazuva anyamashi mu zvipatara ne mundau dzino betserwa arwere mwane mishini yaka gadzirwa nge unyanzvi yeku vheneka mukati mwe nyama mu mushuna ne mutsinga ne mu pfungwa kuona kuti amuna ere matenda.

Mazuwa anyamashi zviro zvachinja kwemene . Muzvipatara, mumakirinika nemundau dzinobetserwa anhu anorwara, kwane zvimuchini zvakagadzirwa ngeunyanzvi zvekuvheneka kuona kuti antu aana ere matenda aanawo mumwiri.

Mazuwa anyamashi muzvitoro zvinotengesa mutombo kuzvipatara nekumakirinika kwakutengeswa zvigaro zvine mavhiri zvekuti antu anenga akakuwara mutezo neakakuwara marenje agare eisundwa.

Tsono, mareza nemapanga zvinoshandiswa nanamukoti nemadhokodheya pavanenge veivhiya antu anenge akuwara kana anenge eida kubara vayani zvinokurudzirwa kuti zvirambe zvakachena.

Mapanga, zvigero, tsono zvinoshandiswa ndiana mukoti nemadhogodheya pevanovhiya vantu vanenge veida kurwadza kana anenge eida kubara ngepandani zvinofanire kugara zvakachengetedzwa zvakachena.

Mazuva anyamashi muzvipatara makirinika ngemundau dzinobetserwa antu anorwara kwava nezvimuchini zvakagadzirwa ngeunyanzvi zvekuvheneka ngekuningira mukati memushina kuti hutano hwevantu huchakati mhoryo here.

Mazuwa anyamashi muzvipatara nemundau dzinobetserwa antu anorwara nemumakirinika manezviro zvakagadzirwa ngeunyanzvi zvekuite kuti basarema dhokodheya nanamukoti ripfawe kwemene

Mazuwa anyamashi kuzvipatara kwane zvimushini zvakakwenezverwa neunyanzvi zvinoshanda mushando yakasiyana siyana. Umweni mushini unoita basa rekivheneke mundani mwana mai kuonekwa kuti kamwana kachiri kutamba tamba zvakanaka ere.

Zviro zvachinja kwemene mazuva anyamashi muzvipatara mwane michina yakagadzirwa yakakwenenzwerwa ngeunyanzvi yekuvheneka antu munyama mumabhonzo nemundxondo kuona kuti anuma ere matenda akutangamwo.

Anamai anemimba anokurudzirwa kuenda kuzvipatara koningirwa. Kuzvipatara mazuva anyamashi kwaane zvimishini zvinovheneka mundani mwaanamai, kuon kuti mwana wakapona here, urikutamba here, kukhaba zvakati mhoryo.

Zvitoro zvinotengeswa mitombo kunotengeswa mitombo yakasiyana-siyana inorapa matenda akasiyana-siyana, asizi kujairikapi nematenda akajairika sekurwadza kwemadziso nekushoshonya kwemadzisohe.

Mazuwa anyamashi kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobha mwomwo munotengeswa mitombo inorapa mikhuhlani yakasiyana -siyana kusanganisira mikhuhlani yemakodo nemukhuhlani yemishuna yeshe.

Mazuva anyamashi kuzvitoro zvinotengeswa mitombo kunotengeswa mitombo yakaita zvihwitsi yekusvisvina kuitira antu anenge ane pahuro panorwadza kana kuti pahuro panokasharara.

Mazuva anyamashi kwane mitombo yakawanda yakasiyana -siyana, inotengeswa muzvitoro zvinotengeswa mutombo. Kune antu anenge eizwa chirwere chedzihwa nekukotsora nedzihwa rinenge rakavhara miro anokurudzirwa kwenda kotenga mitombo kuzvitoro zvo.

Antu anorwara ngemadziso anorwadza kana madziso anoshoshonya, kana madziso anetsanga, anokurudzirwa kuti aende kootenga mitombo yekudonhedzera mumadziso, muzvitora zvinotengesa mitombo.

Zvitoro zvinotengeswa mitombo yanyamashi kunotengeswa mitombo yakasiyana siyana kusanganisira mitombo wekurapa anthu anenge eikotsora chikotsoro chakaomarara nekurwadza kwepamoyo nemapapu.

Mazuwa anyamashi, kuzvitoro zvinotengesa mitombo, kwaakutengeswa mitombo yakasiyana-siyana, yematenda akajaereka neasizi kujaerekapi, kusanganisira mitombo wekubetsera anthu anenge asiri kuenda kuchimbuzi zvakati mhoryo.

Mazuva anyamashi kuzvitoro zvinotengesa mitombo yanyamashi kunotengeswa mitombo inorapa matenda eshe. Asizi kujairikapi seegomarara neakajairika seemukuhlani vemundani.

Zvitoro zvinotengesa mitombo yechimanje manje kuno tengeswa mitombo inorapa marwadzo marwadzo angave marwadzo esoro Marwadzo emurenje kana marwadzo emushana kana mundani.

Kuzvipatara nekumakirinika nekundau dzinotengeswa mitombo yamanje manje, yanyamushi kunotengeswa mitombo inorape madziso anenge asingabudisi misodzi nemadziso ane tsinga.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo yemazuwa anyamashi munetengeswa mitombo yakasiyanasiyana inorapa matenda akasiyanasiyana asizi kujairikapi segomarara neakajairika zvakangoita semundani .

Mazuva anyamashi kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunotengeswa mitombo inorapa mukuhlani nematenda zvakasiyana-siyana. Zvakaita semitombo yekurapa antu anenge anengazi nekuchenesa ngazi.

Marariya idenda rino tapurirwana kubudikidza ngemunhu unonga arumwa ngenhunga inonga yamborumwa munhu umweni unonga anemarariya ,saka anhu anokurudzirwa kuenda kotenga mitombo yekurapa marariya kuzvitoro zvinotengese mitombo yechimanjemanje.

Zvitoro zvinotengesa mitombo yechimanje-manje kunotengeswa mitombo yekupfapfaidzira mumiro kune antu aya ane dambudziko remiro dzinovhara ngebesha kana kuti miro dzinogovhara dzega.

Mazuvaanyamashi, kuneantu vanemakanda anemapundu, vane makanda akakasharara ,anemakanda asina kuti hwee, Unokurudzirwa kuenda kuzvitoro zvinotengesa mitombo, kotenga mitombo yekuzora inonasira ganda.

Mazuwa anyamashi kune antu anenga ane mundani mune mutuwi wekugaya chikhafu wakawanda nenyongo, anokurudzirwa kuenda kuzvitoro zvinotengesa mitombo kootenga mitombo wokurapa mikhuhlaniyo.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kumadhorobha imwomo, kunotengeswawo kunyangwe mafuta ekuzora kuhope kune antu vaya anenge aine makanda anoswinya makanda ane mapundu nemakanda akaomarara.

Kuzvitoro zvinotengeswa mitombo, kunyanyisa kumadhorobhayo, kunotengeswa mitombo inorapa matenda akasiyana-siyana, asizi kujaerekapi neakajaereka, kunotengeswazve mutombo wekudonhedzera mumadziso anenge eirwadza neanenge eiwawa.

Muzvipatara mumakirinika nemundau dzinobetserwe antu anorwara nemuzvitoro zvinotengese mitombo munofanira kunge muine mitombo inorapa marwadzo angava ari api marwadzo seekurwadza kwemusoro ,kurwadza kwemirenje kana kwenyara .

Mazuva anyamashi kwane mitombo yaka siyana siyana inorapa mi kuhlani yaka siyana siyana inotengeswa mu zvitoro zvino tengesa mitombo ku nyanyisa mu madhorobha mitombo iyi inorapa zveshe kusanganisira zvirwere zvisizi ku jairikapi.

Mu zvitoro zvino tengesa mitombo ya nyamashi kuno tengeswa mitombo yaka siyana siyana inorapa mi kuhlani ne matenda eshe eshe kuno onekwawo mitombo inorapa mundani munenge mwei pisha nemune nyongo.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo yanyamashi, kunotengeswa mitombo inorapa mikhuhlane nematenda zvakasiyana siyana, zvisizikujayirikape, nezvakajayirika, kusanganisira kukhotsora.

Mazuva anyamashi ku zvitoro zvino tengesa mitombo ku nyanyisa mu madhorobha mwo umu kuno tengeswa mitombo inorapa mi kuhlani yakawanda kwemene ku sanganisira mu kuhlani weku wawiwa ne munyaviri we ana adodori.

Mazuwa anyamashi kuzvitoro nekuzvipatara kunotengeswa mitombo kwakutengeswa mitombo yekugwinyisa mishana yaanababa kunanababa anenge aine mwoto unonga usisabaki mumamizimwo.

Muzvitoro zvinotengese mitombo yanyamashi munotengeswa mitombo yakasiyana siyana kusanganisira mitombo inorapa mukuhlani wedzihwa nemukuhlani wepamwoyo neamapapu.

Kune antu anenge eirwadziwa ngemarwadzo angave enyara emurenje emushana kana emusoro antu anokurudzirwa kuenda kotenda mapirizi kuzvitoro zvinotengesa mitombo.

Mazuwa anyamashi vantu vazhinji varikutambura ngezvirwere zvendxondo zvinokonzerwa ngematambudziko akasiyana siyana, kwane mbatso dzekuti anthu akadarokwo anoenda kodetserwa.

Utano hwendxondo kana kuti utano hwepfungwa utano hwakakosha kwemene mazuwa anyamashi kwaane mbatso nendau dzekuti antu anenge ane utano hwendxondo vasina kuti hwee vaende veidetserwa.

Utano hwaana adori-dori achangobva kubarwa nehweati kurei nyana hunofanira kukosheswa kwemene. Ana anofanira kuendeswa koonekwa nekuvhenekwa ndianamukoti ngemadhokoteya ngekujungwa mitombo yekudziirira matenda.

Utano nemudakaro hweana atootori hunofanira kushosheswa kwemene ngekuti ana adoodori akashaya utano achakatsonga, hunozonesa kutwasamura einge abve zera, aaakadzi nearume akuru.

Utano hweana adodori achangobva kubarwa neana ati kurei nyana, hunofanira kuchengetedzwa kwemene, nekuti ana atotori ,ari padambudziko rekubatwa nemikhuhlani yakawanda kwemene.

Utano nemudakaro weana adodori achiri kubuda mukaka pamiro unofano kuchengetedzwa. Vafundisi veanawawo vanofanira kunge vari vanhtu vanodakara vane rudo kuvana atotori.

Mudakaro nemutambo weana adodori kunyanyisa vachangobva kubarwa unofanira kukosheswa kwemene ana mai achangobva kubara anokurudzirwa kumbogara muchipatara kwezvimazuwa nyana einingirwa ngemadhokodheya.

Anamai kana anababa anofana kuenda nezvana zvavo zvitotori ,zvichangobva kubarwa nezvati kurei nyana, kuchipatara nguwa yega-yega, kovhenekwa nekujungwa mitombo yekudziirira matenda.

Hutano hweana atotori achangobva mukubarwa neati kurei nyana hunofanira kuchengetedzwa kwemene. Ana anonga abarwa nguva isati yakwana anokurudzirwaa kuti ambogaraa kuchipatara einingirwaa ndiaana mukoti nemadhogodheyaa.

Utano hweana atotori achangobva kubarwa hunofana kuchengetedzwa kwemene ngekuti ana akashaya utano hwakati mboryo pazera rona iroro zvinozonesa kutwasamura einge abva zera.

Utano nemudakaro weana atootori achangobva kubarwa neatikurei nyana hunofanira kuchengetedzwa kwemene nekuti hukasaichengetedzwa hunozoinetsa kutwasamura anhu einge akura, abva zera kana kuti aaharahwa nechembere.

Utano nemudakaro hwaana adoko zvinofanira kuchengetedzwa kwemene ana atotori neati kurei nyana anofanira kufundiswa maererano nezveutano hwawo nezvimweniwo zvinoadetsera muupenyu hwawo.

Utano hwaanamai abva kubara, hunofanira kukosheswa kwemene, ngekuti kana anamai asina utano hwakati hwee, ana atotori achangobva kubarwa neati kurei nyana, utano hwavo hunoningirikawo kana hwaanamai husizi kuti hwee.

Hutano hweana atotori achangobva kubarwa neana atotori ati kurei hunofanira kuchengetedzwa kwemene nekuti hukasachengetedzwa kunozonetsa kutwasamura kana antu einga akura.

Vana vatotori vachangobva kubarwa, nevati kurei nyana, vanokurudzirwawo kutanga kufundiswa zvimabasa zvawoo zvemaoko, zvaanokona kubetsera anamai naanababa avo mumamizimwo.

Mundau dzinorapwa ana adodori achangobva kubarwa neati kureinyana dzinofanira kunge dzakanamirwa mufananidzo kumadziro kuti ana apote einingira eyinakirwa kuti akasire kupora akatarise mifananidzoyo.

Nyika yeshe pasi reshe antu anokurudzirwa kuchengetedze hutano hweana atotori achangobva kubarwa neati kurei nyana, nyika yeshe pashi reshe atungamiriri arikubatana kuti abetsere antuwo awawo.

Utano nemudakaro weana adoodori achangobva kubarwa naana achikurei nyana unofanira kuchengetedzwa kwemene. Ana anofanira kutamba mitambo yakasiyana siyana yekuti mwoyo yavo inyevenuke.

Utano nemudakaro hweana atototi neana atikurei nyana hunofanirwa kuchengetedzwa kwemene nekuti hunozonesa kutwasanura kana ana einge abva zera saka hunofanira kuchengetedzwa achiri atotori kudaroko.

Hutano hwe ana atotori ati kure ne ati kurei nyana ku nyanyisa ana ano rarama nge urema huno fanira ku chengetedzwawo sezvino ngoitwawo utano hwe muntu weshe pasi reshe tenderere.

Vashandi vekubazi rezveutano madhongodheya ana mukoti nana mbuya hutano neantu anovabetsera , vanokurudzirwa maningi kuti ange ari antu akafunda maringe ngezvehutano weantu.

Ashandi ekubazi rezveutano, anofanira kunge ari antu akafunda mabasa awo neunyanzvi, hwakakwenenzverwa arizve antu akawanda, kuita kuti antu anenge eirwara, abetserwe nguva ichiripo.

Nyika yeshe, miganga yeshe, ndau dzeshe, pashi reshe tenderere, antu anokurudzirwe kuti atungamiriri awo ange ari antu anoruziwo maererano nezveutano hwakanaka hwemundau.

Antu vanoshanda muzvipatara nemundau dzinobetserwa antu anorwara nemuzvitoro zvinotengesa mitombo anokuridzirwa kunge ari antu akafunda ane fundo ikurutu panyaya dzehutano.

Hurumende nebazi rezveutano munyika yeZimbambwe vanofanira kufundisa antu akawanda veibetera antu maereno nezveutano. Veihambe ndau dzeshe mumiganga nemuntaraunda dzakatikomberedza.

Vashandi vekubazi rezvehutano vana mukoti nemadhokodheya nevano vadetsera vanofana kuunganidzwa veifundiswa nekufundisana Zviro zvinenge zveitika mubazi rawo rehutano gore Rega Rega.

Vandu vanokurudzirwa kuenda kuzvipatara nekuenda kovhenekwa kuti ropa rawo richiri kuhamba zvakanaka here nemwoyo yavo uchiri kuchaya zvakanaka here netsinga dzichiri kufambisa ngazi zvakanaka here kuzvipatara nekundawu dzinobatsira wandu wanenge weyirwara.

Ashandi ekubazi rezveutano anokurudzwa kuti ange akawanda maningi kuzvipatarayo uye ange ari antu akafunda mabasa awo neunyanzvi kuti adetsere antu nemazvo kubetseya antu zvakati morwo.

Vashandi vekubazi rezveutano anamukoti, madhokoteya, ananyamukuta nana mbuya utano veshe vanofanire kuende kumisangano yavo kwavanenge veidetserwa nekufundiswa maererano nezveutano zvinenge zvichinetsa mazuvawo.

Hurumende yenyika yeZimbabwe inokurudzirwa kuti iwedzere antu anoshanda kubazi rezveutano kunyanyisa ana mikoti nemadhokodheya kuitira kuti antu abetserwe kuzvipatara nguwa ichiripo.

Vashandi vekubazi rehurumende rezveutano kunyanyisa vanamukoti nemadhokodheya vanokurudzirwa kunga vari vantu vakafundira mabasa avo neunyanzvi nekuti pavanenge vachijunga vantu majekiseni vasashaishe kujunga.

Vashandi veku bazi rezve utano vana mukoti nema dhokodheya ana mbuya utano nana nyamukuta ano kurudzirwa kunge ari antu akafunda neku fundiswa mabasa awo kuti abate mabasa awo zvine unyanzvi.

Vantu vane ruzivo maererano ngezve utano vakaita sana mbuya utano ana mukoti ne madhokodheya ne vafundi veku bazi rezve utano vanofanira kuhamba vei fundisa antu maererano nezve utano.

Vashandi vekubazi rezveutano vanokuridzirwa kuti kana veishande nerwere unedenda rinotapurirwana vapfeke zvivhara muroromo nezvivhara nyara nezvivhara mwiri weshe kuitira kuti vasatapurirwa ngemadenda aya

Vashandi veku bazi rezve utano vano kurudzirwa kuti vange vari vantu vanoziya mabasa avo kwemene vantu vanoshanda ne unyanzvi kuti paano rapa vantu varape vantu zvakati mboryo.

Vashandi vekubazi rezveutano, ana mukhoti, madhokodheya nevaya vanovheneka ngazi nemutundo, neropa kuona kuti amuna zvirwere ere, vanofanira kunga vari vanhu vanoziya basa ravo vakafunda ngemwazvo.

Vashandi vekubazi rezveutano kunyanyisa vanenge veishanda neantu ane zvirwere zvinotapurirwana. Vanokurudzirwa kupfeka zvivhara muromo nezvivhara nyara nekuvhara mwiri veshe, kuti vasabatwavo ngematenda aya.

Washandi wekubazi rezveutano vanokurudzirwa kuti muzvipataramwo umwo mwuendeswe antu akafunda maningi maererano nezveutano kuti abetsere antu anorwara negunyanzvi.

Vashandi vekumabazi ezveutano vanokurudzirwa kunge vari vashandi vanodakarira basa rawo vakafunda basa rawo vakarizwa vane u yanzvi kuti vabetsere antu anenge eida kubetserwa neunyanzvi hwakanaka.

Antu vanoshanda kubazi rezveutano kunyanyisa ana mukotti nemadhokodheya vanofanira kunga vari vantu vakafunda basa rawo neunyanzvi kuti paanodetsera antu antu asafa zvisina tsarukano.

Vashandi vekubazi rezvewutano ana mikoti nana chiremba anofanira kunge ari antu akafunda kakurutu ngemabasa avo kuti paanobrtsera andu abetsere antu ngeunyanzvi hukurutu.

Vashandi veku bazi re zveutano kunyanyisa ana mukoti ne madhokodheya vano kurudzirwe kuti vange vari vantu vakafunda maningi mu mishando yavona iyoyo kuti azo betsera antu zvakanaka pasina antu anongofa zvisina tsarukano.

Mundau dzinotengesa mitombo nemuzvitoro zvinotengesa mitombo mumadhorobha munofanira kunge meishandwa ngeashandi akafunda maningi maererano ngemanyaya dzemitombodzidzi kuti ape antu mitombo yemene.

Antu anoshanda muzvipatara, mumakirinika nemundau dzinodetsera arwere, anofanira kunge ari antu akafunda mabasa avo , akakwenyenzverwa newunyanzvi, kuti abetsere antu zvakanaka.

Vashandi vekubazi rezvewutano, madhokodheya nanamukoti, anambuya wutano, nananyamukuta anofanira kunge ari antu anewunyanzvi, akafunda kwemene mayererano nezvekubetsera antu.

Vantu vanoshanda muzvipatara nemundau dzinobatsirwa antu vanonga eirwara. Munhu weshe unoshanda kubatsira zveutano. Unofanira kunge aine ruzivo maererano nezveutano zvaanoita kuti abetsere antu neunyanzvi.

Vashandi vekubazi rezveutano vana mukoti nemadhokodheya vanokurudzirwa kuti vanga vari vantu vakafunda maningi ngezveutano vanhu vane unyanzvi kuitira kuti vobetsera vanhu vabetsere vanhu chaizvo-chaizv zvemene.

Muzvipatara nomumakirinika, nemundau dzinobetserwa antu anorwara, munofanira kunge meishandwa ngeantu ane fundo akafunda neunyanzvi kuzvikora zvavo, maererano nezveutano.

Kuzvitoro zvinotengese mitombo kunyanya mumadhorobhamwo munotengeswa mitombo inorapa matenda akati kuti akasiyana siyana asizi kujairikapi nematenda akajairika kwemene.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobha mwomwo munotengeswa mitombo inorapa matenda eshe asizi kujairikapi neakajairika kusanganidira kutema kwemusoro kurwadza kwemurenje nekuzvimba kwemakodo

Zvitoro zvinotengese mitombo kunyanyisa mumadhorobhamwo umwomwo nemuzvipatara munotengeswa mitombo inorapa matenda akasiyana siyana. Umwe mutombo unotengeswa muzvitoromo ngewekurapa mapundu anenge ari musikarudzi yeantukadzi kana meiswinya.

Kuzvitoro zvinotengeswa mutombo kunyanyisa kumadhorobhayo nemuzvipatara kunotengeswe mitombo yekurapa antu anenga aine mundani mune mutuu wekugaya chikafu wakawandisa nenyongo zveshe zvinoonekayo kwona kwokwo.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo yechi manje manje munotengeswa mikaka ye ana kunana mai asinga gari ne ana awo achiri kuda kuyamwa anokurudzirwa kutenga mitombo yekuti ana amwe.

Muzvitoro zvinotengese mitombo kunyanyisa mumadhorobha mwoumwo munotengeswa mitombo yakasiyana siyana inorapa matenda nemukuhlani akasiyana siyana kusanganisira matenda eitsvo.

Mazuva anyamashi kwane zvitoro zvinotengesa mutimbo mitombo yanyamashi. Muzvitoro umu munotengeswa mitombo inorarapa mikuhlani yakasiyana-siyana yakajairika neisizi kujairikapi.

Kuzvitoro zvinotengesa mutombo, munotengeswa mitombo yakasiyana-siyana inorapa matenda nemikhuhlani asizi kujairikapi neakajairika, anoti misoro unopanda nemisana inopanda.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo kunyangisa mumadhorobha mwoumo munotengeswa mitombo inorapa matenda akasiyanasiyana kusanganisira mitombo inodzakisa kurumba kwengazi mutsinga dzevantu.

Mazuva anyamashi muzvitoro zvinotengeswe mitombo munotengeswa mitombo inorapa matenda akasiyana siyana akusizi kujairikapi neaka jairika akaita semundani, musoro nemarwadzo.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobha umwomwo, munotengeswa mitombo inorapa matendapi hawo akajairika neasizi kujairikapi sematenda egomarara.

Kune antu anemadziso anorwadza. Madziso anoshoshonya, madziso anemapundu nemadzisho anetsinga. Antu anokurudzirwa kuyenda kotenga mitombo, kundau dzinotengeswa mitombo, muzvipatara nemumakirinika.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo munoonekwa zviro zvakasiyana siyana zvakafanana nemukaka weana kunaanamai anenge asingachadi kuisa ana pazamo anongotenga mukaka muzvitoro zvinotengesa mitombo.

Mundau dzinotengeswa mutombo kumadhorobha umwo kunyanyisa .Kunotengeswa mitombo inorapa matenda akajairika neasizi kujairikapi akaita sematenda egomarara nematenda etsinga.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo mazuwa anyamashi kunyanyisa mumadhorobhamwo, kunotengeswa mitombo inorapa chirwere chedzihwa, chirwere chekukotsora, kukasharara kwepamwoyo nepahuro zveshe zvakadaroko.

Mazuva anyamashi muzvitoro zvinotengesa mitombo munotengeswa mitombo inorapa mikuhlani yakasiyana-siyana, yakajairika neisizi kujairikapi. Yeeshe mikuhlani yakaita sekurwadza kwemusoro, kurwadza kwemushana nemundani.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobha imwomo kunotengeswa mitombo yematenda akasiyana siyana kusanaganisira matenda emundani munenge makawanda mutuu wekugaya chikafu.

Muzvitoro zvinotengeswa mutombo kunyanyisa mumadhorobhamwo munotengeswa mutombo unorape mikuhlani yakati kuti yakajairika neisizi kujairikapi kusanganisira mitenda yeitsvo nemwoyo.

Mazuwa anyamashi kwaane zvitoro zvinotengesa mitombo yakasiyana-siyana inorapa mikhuhlani yakajairika neisizi kujairikapi, yakaita semikhuhlani yetsinga, nemikhuhlani yedzihwa nemikhuhlani yekufarara.

Kuzvitoro zvinotengeswa mitombo, kunotengeswa mitombo yakasiyana siyana yekumwa neyekusvisvina inorape matenda akajairika neaisizi kujairikapi. Vanhu vanoshande muzvitoro izvi vanofanire kunge vari vantu vakafunda kwemene.

Mu zvitoro zvino tengesa mutombo mazuva anyamashi kuno tengeswa zviro zvaka siyana siyana ku sanganisirwa zvidhende zveku sunga antu eyinge akuvara panyara kana pa murenje kana muchiuno.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo nekuzvipatara nekumakirinika kunotengeswa mitombo inorapa matenda akawanda kwemene matenda akajairika nematenda asizi kujairikapi.

Zvitoro zvinotengesa mitombo kunoonekwa mitombo yakasiyana-siyana inorapa matenda eshe akajairika neasizi kujairikapi. Matenda ese kusanganisira kurwadza kwemusoro nekurwadza kwemundani.

Muzvitoro zvinotengeswa mitombo kunotengeswa mitombo inorapa mikuhlani nematenda akajairika neasizi kujairika akaita sematenda regomarara nematenda etsinga.

Denda regomarara idenda ranesa maningi mazuwa anyamashi vafundisi navashandi vekubazi reutano vanokurudzirwa kuhamba veifundi veifundisa vandu muzvikora nemumamizi maerano nezveutano nezvedenda regomarara .

Vafundi, vafundisi nevashandi vekubazi rezveutano, vanokurudzirwa kuti vahambe mundau dzeshe veifundisa antu mumiganga nemumakanyi mwetinogaremo, maererano nezveutano.

Marariya idenda rinokonzerwa ngekurumwa ngenhunga inenge yaruma umweni muntu unenge ane marariya yozokurumawo, marariya inorapwa kubudikidza ngekuyenda kotenga mutombo mundau dzinotengeswa mutombo.

Vafundi nevashandi vekubazi rezveutano vanokurudzirwa kuti vahambe miganga yeshe, ndau dzeshe, veifundisa vantu maererano nezveutano hwakatu mhoryo.

Vafundi nevafundisi nevashandi vekubazi rezveutano vanokurudzirwa kuti vahambe ,ndau dzeshe, miganga yeshe veifundisa anhu maererano nezveutano hwakati moryo ,kuti antu asabatwa nemikhuhlani yeshe-yeshe.

Muntu weshe akuru neatotori anokurudzirwe kuti ahambe efundisana antu maererana ngezveutano kunyanyisa kufundiswa ngeantu ari kufunda kana anoshanda kubazi rezveutano ane ruzivo.

Ibasa rehurumende newashandi wekubazi rezveutano wana kukoti, nemadhokodhaya newafundi kuti wahambe ndau dzeshe nemumiganga yeshe weifundisa wanhu maererano nezveutano wakati hwee.

Ikodzedzero yemundu weshe pashi reshe tendere mundau dzeshe muganga dzeshe kuti andu aziye zviro maererano ngezveutano mutoro wehurumende kuti ufundise vandu zviri zvizvi

Ikodzero yemuntu weshe akuru neatotori kuti ange eiziya fundo yeshe mairirano nezveutano ibasa rehurumende kuti riendese ashandi rekubazi rezveutano kuti ahambe veifundisa antu.

Denda re marariya idenda rino konzerwa ngeku rumwa nge nhunga inenge yambo rumwa munhu umweni une marariya antu ano kurudzirwa kuti awate mumambure kana weyi gara kundau dzinenge dzine nhunga dzakawanda.

Vafundi, vafundisi, vashandi vekubazi rezveutano veshe vanokurudzirwa kuhamba mundau dzakatikomberedza, miganga yeshe veifundisa antu, kuunganidza antu makungano eifundisa maererano nezveutano.

Ikodzero yemuntu weshe uye mutoro wehurunde nebazi rezveutano kuti muntu weshe pashi reshe tendere aziye zviro maererano nezveutano. Antu anofana kuhamba eifundiswa.

Denda regomarara idenda rinobata akuru neadoko. Vafundi ,vafundisi nevashandi vekubazi rezveutano, vanofanira kuhamba veifundisa antu nekukurudzira antu, kuti vaende koovhenekwa, kuzvipatara, ndianamukoti ngemadhokodheya.

Vafundi vafundisi nevashandi vezvekubazi rezveutano vanokurudzirwa kuti vahambe ndau dzeshe muganga yeshe veifundisa vantu maererano nezveutano kuchengetedza ndau zvakanaka nekurara ndaramo ineutano.

Marariya idenda rinokonzerwa ngekurumwa ngenhunga inenge yamboruma umweni muntu une marariya antu anokurudzirwa kucheka mashango nekuvhara mafafutera zuwa rishati ranyura kudzivirira nhunga kuti dzisapinda mumamizi.

Vafundi, vafundisi nevashandi vekubazi rezveutano vanokurudzirwa kuhamba veitenderera mumamizi nemiganga yatinogara veifundisa antu maererano nezveutano hwakanaka kudzivirira matenda ayo.

Hutano hwekubara nehutano hwepabonde hwemuntu weshe unofanira kukosheswa kwemene antu anokurudzirwa maningi kuenda kovhenekwa nemadhokoteya nana mukoti koti avana here matenda akaita sedenda reshura matongo.

Muntu weshe akuru nevadoko vaisa nevaiswa vanokurudzirwa kuti achengetedze hutano hwavo hwepabonde. Antu anofanira kuenda kovhenekwa kuzvipatara nguwa ngenguwa kudzivirira matenda awa.

Muntu weshe pasireshe tenderere, akadzi nearume anofanire kufundiswa maererano nezveutano hwavo hwepabonde nehutano hwavo hwekubara kusanganisira kupfeka bepa rebutiro.

Anamai añe mimba anokurudzirwa kuti kana aona kuti ane mimba aende kovhenekwa ndiana chiremba ndiana mukoti kuona kuti kamwana kari mundani kachakagwinya ere kari kukaba kaba ere .

Muntu veshe kunyanyisa anamai anokurudzirwa kuti achengetedze utano hwavo hwekubara neutano hwavo hwepabonde. Anofanira kuenda kovhenekwa kuchipatara kuonekwa kuti havana ere matenda arikuda kuvabata.

Muntu weshe vaisa nevaiswa vanokurudzirwa kwemene kuti vange veitsomeredza hutano hwao hwekubara neutano hwepabonde nekuti pabonde panobve mikuhlani nematenda akawanda kwemene.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hunofanira kuchengetedzwa ngemuntu veshe angava antu adodori, ndombi, majaya, chembere neharahwa. Nekuti utanoho hwakakosha kwemene.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hwemuntu hweshe hunofanira kuchengetedzwa kwemene kana antu kadzi asikadi kubara anokurudzirwa kobairwa Mitombo yekuti vasabara kana kushandisa bepa rebutiro.

Utano hwekubara neutano hwepa bonde hwemuntu weshe, akadzi nearume hunofanira kuchengetedzwa kwemene. Vantu vanoshanda kubazi rezveutano, vanofanira kuhamba veifundisa antu maererano nenyaya iyoyi.

Nyika yeeshe, pashi reshe, vatungamiriri venyika vari kubetserana, veiungana veibhuya pamwechete, maererano nezveutano hwepabonde nezvirwere zvinobata pabonde, kunyanyisa chirwere cheshuramatongo.

Utano hwepa bonde ne utano hwekubara huno fanira ku kosheswa kwemene ana mai ane mimbe anokurudzirwa kuenda ku zvipatara ko vhenekwa kuonekwa kuti mwana mukomana ere kana kuti musikana waka gwinya ere uye uri kukaba kaba ere.

Utano hweku bara ne utano hwepa bonde unofanira ku chengetedzwa kwemene ana sikana anokurudzirwa kuti kana asvika mazuva avo eku teera ashandise zvidhende zvaka gadzirwa nge unyanzvi.

Muntu weshe akuru neadoko aisa nevaiswa ana mbuya nanasekuru anokurudzirwa kuti agariswe pashi eifundiswa mairirano ngezveutano hwekubara nehwepabonde.

Muntu weshe akuru neatotori, akadzi nearume, anambuya nanasekuru anokurudzirwe kuti afundiswe maererano nezveutano hwavo hwepabonde neutano hwekubara kudzivirira matenda.

Utano hwebara neutano hwepabonde hwemunhu weshe hunofane kuchengetedzwa kwemene antu kunyanyisa akomana neasikana kana afunga kuita bonde anokurudzirwa kuti apfeke bepa rebutiro.

Mvura yakachena mutombo wematenda akati kuti. Atambi emitambo yakaita semabhora kujaha , kurumba nekutomuka anofanira kumwa mvura yakawanda kudzosera mvura inonga yarashika kubva kuziya.

Mazuwa anyamashi, vantu vanotamba mitambo yakasiyana siyana yakaita sekutomuka, kujaha nemabhora vanokuridzirwa kugara vaine mitombo dzawo dzinosanganisira mvura inotontora yakaita godo, zvinotengeswa kuzvitoro zvinotengesa mitombo.

Utano hweantu anotamba mutombo yakaita semabhora, kurumba ,kutomuka nekujaha inofarwa kuchengetedzwawo kwemene ,antu aya anofanirwa kovhenekwa ngemadhokodheya avo.

Vatambi vemitambo yakaita sekujaha kutomuka nemabhora vanokurudzirwe kuti vatwasamure nhii dzavo makodo nemishuna nguwa yega yega kuitire kuti vadziirire matenda akati kuuya aya.

Antu anotamba mutambo yakaita semujaho kurumba nemabhora vanofanira kuramba veivhenekwa ngemadhokodheya awo kuonekwa kuti mwiri nemakodo zvichakati mhorwo ere.

Vatambi vemitambo yakasiyana-siyana sekuti kujaha, kutomuka nemabhora vanofanira kuramba veitwasanura mirenje yavo nenyara kuitira kuti makodo asanika nemishuna.

Kune antu anotambe mitambo yakaite sekurumba, kujaha, kutomuka nemabhora, kana einge akuwara anokurudzirwa kuti apuwe kambuti kakagadzirwa ngeunyanzvi kekuhambisa nako.

Anhu anotamba mitambo yakaita se kurumba ,mijaho ,kutomuka nemabhora vanofanira kuchengetedzawo utano hwawo. Vanofanira kuramba veitwasura marenje, nemakodo, nenyara zveshe nemishana.

Kuantu anotamba mutambo yakasiyana siyana sekutomuka kujaha kurumba nemabhora vanokurudzirwa kuti vange vane kambokisi kanogara mutombo yakasiyana siyana kuti vakakuwara veitamba vabetsereke.

Vatambi vemutambo yakasiyana siyana yakaita semitambo yekurumba yekujaha yekutomuka nemabhora vanokurudzirwa kuti kana veinge vakuwara vabetserwe ndiana chiremba awo akazvimirira emutamboyo.

Taimbozviziva here kuti mvura mutombo vatambi vemitambo yakati sebhora mijaho nekutomuka neamweni eshe atambi kusanganisira muntu weshe anofanira kumwa mvura yakawanda.

Mvura yakachena mutombo atambi yemitambo yakaita sabhora kujaha kutomuka anokurudzirwa amweni mvura yakawanda veitamba vasati vatamba apedza kutamba mitambo yawo.

Mazuwa anyamashi kuzvipatara nekundau dzinobetserwa anhu anorwara nemumakirinika kwaane zvimichini zvakagadzirwa neunyanzvi hukurutu. Zvakaita sezvekuningira kuona kuti ropa remuntu richiri kuhamba zvakanaka here mutsinga.

Mazuva anyamashi muzvipatara, madhokodheya naana mukoti vaakushandisa zvimuchina zvakagadzirwa ngeunyanzvi hunokuvheneka kuona kuti ropa reantu ririkuhamba zvakanaka here mutsinga, nekuti hana irikutaka zvakanaka here.

Mazuwa anyamashi muzvipatara, mumakirika nemundau dzinobetserwa antu anenge eirwara nematenda akasiyana -siyana kwane mishina yakagadzirwa neunyanzi yekuvheneka matenda mumwiri yeantu matenda asikaoneki ngemadziso.

Muzvipatara nemumakirinika, mazuwanyamashe, mwanema khompiyutha nezviro zvakagadzirwa ngewunyazvi zvekuvheneka antu nekurapa antu anenge anematenda asingawoneki ngemadzisope.

Mazuwano anyamashi kuzvipatara kwane zvimuchini zvakagadzirwe ngeunyanzvi zvekuvheneka kuti kuona kuti anamai ane mimba mwana urimundani mukomana ere kana kuti musikana nekuti mwana wakagwinya ere urikukaba kana ere.

Mazuwa anyamashi muzvipatara yakushandiswa mushini yakagadzirwa ngeunyanzvi mishini yanyamashi mishini inonzwa kuti mwiri wemuntu urikupisha ere kana kuti kutonhora zvakadaroko.

Mazuva anyamasi muzvipatara nemundau dzinobetserwe antu anorwara nemumakiriniki kwakushandiswa zvimushini zvakagadzirwe ngeunyanzvi .Zvekuvheneka nekuningira hutano hweantu uchakanaka ere.

Mitombo yechinyakare yaionekwa maningi kubva kumashizha, midzi nemakwati inorapa matenda akasiyana siyana, kusanganisa misoro inorwadza, mindani munorwadza nemakodo nemishana.

Pashi reshe tenderere munyika dzeshe kubazi rezveutano kunofanira kunge kuine kabazi katoko kanomiririra mitombo yechinyakare nekuti mitambo iyi ikamwiwa yakawanda inourayazve antu.

Kudhaya vasharuka vaishandisa makwati, midzi, mashizha nemichero dzemitombo. Mazuwa anyamashi zvichiyozve zviro zvakaita setsangamidzi nemandimu zvinosha kurapa mikuhlani.

Gavakava mutombo unoshandiswa kurapa mikuhlani yakawanda, ambuti aka kanooneka pamizi nemushango. Kanorapa mikuhlani yakaita semundani mikuhklani yakaita sechirwere chedzihwa kuhuku nekuzorazve paganda.

Mazuva ekudhaya antu aimwa mitombo inobva kumashizha makwati nemidzi yemito mitombo iyi mazuva anyamashi yakurongedzwa zvakanaka muzviro zvaanorongedzera kuti antu amazuva anyamashi amwewo .

Mazuva anyamashi kwane zvitoro zvinotengesawo mitombo yechinyakare zvitoro izvi zvinotengesa mitombo iyi yakaiswa mumakaba yakarongedzwa kutongowawo mitombo yechimanje manje.

Mazuva anyamashi vantu vachirikushandisa mitombo inobva kumakwati, midzi nemashizha embuti, zvaishandiswa kudhaya ndiana sekuru nemadzitateguru edu, kurapa matenda akasiyana-siyana.

Gavakava kambuti kanoonekwa mushango kana pamuzi kanoshandiswa kugadzira mitombo yakasiyana-siyana, yakaita sezvekukweshesa mazino akaita seaya anenge akuramba kuchena.

Mitombo yechinyakare yaishandiswa nemadzitateguru edu naanambuya naanasekuru, ichiri kushandahe mazuwa anyamashi. Inorapa mikhuhlani nematenda akasiyana-siyana , akajairika neasizi kujairikapi.

Mandimu muchero unooneka pamhatso netsangamidzi kamuchero kanorimwa pamhatso, zvinorapa mikuhlani yakasiyana siyana kusanganisira mukhihlani wedzihwa nemukuhlani wekukasharara kwemukuro.

Makatapeya muchero unorimwa pambatso muchero uyu unorape matenda akawanda kwemene mhodzi dzemakatapeya dzinochanywachwanya dzoiswa kumvura dzomwiwa dzorapa chirwere cheshuga.

Igifashi kamuti kanowonekwa mushango, kanobetsera kurapa matenda akasiyana siyana matenda anoti kunemunhu anemuntani unenge uchirwadza, unokatora wotwanya twanya oisa mumvura onwa.

Mitombo yechinyakare inobva kumidzi mashizha ne makwati embiti kunyanya inorapa mikuhlani nema tenda aka siyana siyana asi andu afaniri kunwa yakawandisa nekuti kumwa yaka wandisa ino konzera zve amweni matenda.

Asharuka yekudhaya neanatateguru edu ana mbuya nana sekuru, vaishandisa mitombo yaibva kumidzi, mashizha, michero nema kwati emuti, mitombo iyi ichiri kushanda nanyamushi.

Guku kana kuti mutsine kambuti kanooneka mushango kana muminda dzedu idzi mumatoro. Kambuti aka kanoshanda semuriwo, kanoshandahe semutombo unorapa nekuchenesa ngazi.

Gava kava ka mbuti kano onekwa pa mizi ne mushango kambuti aka kanomera mu ndau dzeshe dzakati tenderedza kanorapa mi kuhlani yakaita se mundani neku nasira ganda kune ana mai anoda makanda akati chechetere.

Kudhaya antu aishandisa zvirimwa michero mashizha makwande nemidzi dzembuti kurapana. Mazuva anaya zvichiri kushandahe zvakaita semandimu anorapa mukuhlani vedzihwa.

Kudhaya madziteteguru edu, anambuya naanasekuru vaishandisa mitombo yaibva kumidzi, makwati, mashisha nekumichero yembuti, kurapa matenda akasiyana-siyana.

Kudhaya kwemene mateteguru edu ana mbuya neana sekuru waimwa mitombo waibva kumidzi , makwati, mashizha nemichero. Mitombo iyi yairspa mikuhlani yakasiyana siyana.